Niriba n ziya bi dɛmi di la dɛma ka pii bi ni yino ka o mŋɛri luŋa bia maa yiɛla gɔɣi piɛlli ka piri namda dozim paɣa so bɛ bi yɛanga o yɛla zaɣi wɔɣinli ka yiɛ liiga wɔɣinli .

Paɣa n ʒɛya o ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ labtop tam o tooni ka lo o zabiri n zali o nyɛla paɣa ʒiɛɣu o zaŋla labtop maa tam teebuli piɛlli zuɣu ka bɛ gilaasi ni gilaas maa bɛla o nyaanga

Niraba n ʒiya bi dirila bindirigu doo mini bihi ka bihi maa piiri bindirigu maa shɛli n niŋdi doo maa nolini ka o ŋubira doo maa kpala ninkpari sabila ka pileeti tam teebuli maa zuɣu pileeti nim maa nyɛla pileet piɛla

niraba n ʒɛya ka piri nangbani pobirisi ka so bob bobga ka so bi bob bobga ka bi gbubi bia ka bia shab bɛ bi nyanga bi ʒila kuɣu zuɣu shab ʒila tia gbuni ka yɛ goɣa ʒiɛ ka gbubi bia ka so pobi nangbani pobirigu zaɣ ʒiɛ

Doo n ʒiya ŋo o nyɛla do sabinli ka waɣa ka yɛ liiga dozim gbunni ka yɛ goɣa boɣa waɣala n pa dizuɣu ka zaŋ goɣa dozim n pa o boɣu ka gbubi baaji ʒiɛka piri namdi ʒiɛ ka kolba nim bɛ binni ka shɛŋa tam o nyaanga

Loori n ʒɛya o nyɛla gamo bee o saɣam saɣammi ka niraba shab ʒi loori maa tooni loori ʒiɛ bɛ loori maa luɣuli shab n bɛ loori shɛli din saɣam maa nyaangi maa ka loori shɛli lu n do di yaɣali ha ka o zuɣu maa nyɛ zuɣu piɛlli ka ku saɣam saɣam zaaha